um market how we want take discribe am sef imagin where be say them put um them put [um noisse them put um smell them put um agin then put wahala them put small wahala all those small small wahala them put all of them all the noise them put am for one big pot them turn am turn am turn am turn am them come serve am nah in be market because market market nah place weh be say um e no get the kind noise from the entrance of the market like this um as you don enter you don deh the kind noise weh you deh hear um omo the kind noise weh we deh hear for the market um no be small noise we deh people go deh shout or oga come buy tomatoes oga come pepper oga come buy garri you go hear fresh papper fresh tomatoes fresh this fresh that you go even deh hear sef buy one get two free buy one get two free buy two get four free you go hear all those kind different different different promo for the market the entrance of the market um nah nois from the entrance to the exit nah noise deh full the place the market deh get small small small narrow part if for those narrow path if you look your left look your right people deh sell you know there you go deh persive any all the kind thing fresh corn o fresh fish o the thing go just deh enter your nose even pepper sef weh go want make you deh cough go deh persive am the people for the market nah them be the heart nah them be the life of the market even small small quarrel quarrel weh say e no deh last reach two seconds you go just see am you go see am for the market all these all these ones nah one part of the music weh deh happen for the market the market nah place weh be say the people um nah them be the main nah them be the main thing because that money deh fly to and fro without the people the market no go fit deh for market nah there you go see the real nigerians the true nigerians o nah market you take deh see am

you no say market nah very big place and as e big so nah so we get small small small small small shop weh deh for different different corner for the market e no get any crukene place weh deh for the market weh be say you no go see all dis small small shop all dis small small shops nah in dem deh call market day am say as dem deh there so as all dis small small shops deh so some deh there some don deh there for years deh permanent while dem deh set up some weh be nah only market day on the market day nah in be them take deh set up all this small shop and after the market day dem go scatter am until another market day again go come set am up but normally even whether nah market day o or whether no be market day o we still get all dis small small shops weh deh there people deh sell you go see one mama one mama inside her inside her small shop o e fit be say nah only pepper she deh sell you go see another one e fit be say nah only garri she deh sell you see another one e fit be say nah only meat she just deh deh sell you go see another one e fit be say nah only um tomatoes e just deh deh sell you go see another one e fit be say nah only rice so different tins nah in people everybody just get their small small small place o nah in make up the market and nah all dis small small small shops o nah in dem make sure say nah in be the life of the market weh the market deh deh busy because without all dis small small shop all dis small small weh them deh see them for conner tins no go fit deh happen people them no go people no go fit get wetin dey want you go see some say them go sell both them go sell bowl garri them go deh sell food stuffs o bowl rice o bowl beans o why you go see some e no get the kind colour of shoe weh you deh find weh you no go see even you go see another one weh be say nah home food nah mama put nah food e just set up for in own conner so nah only food nah in e deh sell so nah all dis small small place o any kind thing weh you deh find for the market all dis small small shops dem deh usually deh get am because any kind tin dem deh sell am food garri name am you go see am for market

um marriage marriage party nah serious matter oh nah respect and caution deh full everywhere after the the the groom family don do introduction finish the bride family don give dem list don collect that list so weh don come collect their wife on the day of of the marriage gan gan dey con come with gifts deh con come with kolanuts dey con come with wine deh con come with different food base on say base on the list wey the bride family don don give dem so after the groom family don come on dat day so deh con ask dey come as them come that day nah respect o them go come base on say them go come respect the bride family well after dem don respect am well them go come say dem want ask for their for their pikin hand in marriage dem want them want collect their wife say them want marry their pikin den dem go con ask the the woman which is the bride dem go come ask am say whether she agree if she say yes then eh the gbedu don start as the gbedu start like this ah wetin we go deh see nah nah better food everything go just deh everywhere go just deh the atmosphere everything go just deh mege mege everywhere go just deh stew anyhow the bride eh the way them go take dress the bride eh dem go dress the bride and she go tie better wrapper she go wear better bead the way you go see the bride them go dress her like queen even the groom eh the groom sef when you go see in shoe in shoe go deh shine like sun the guy go wear better native after dem don pay everything finish like this they don do everything they don dey don pay the bride price the the girl don agree dem go come carry the girl dem come put am for the for the man laps say oya nah your nah your wife be this now nah that time better party DJ everybody music go come deh play music everything the gbedu don start everybody go deh happy the groom family go deh happy the bride family go deh happy everybody even the community sef eh everybody go deh happy base on say person don marry for the community